Mutambi wetsiwa akasimudza mureza mudenga kuratidza kuhwinha kwaaita kwakaita mutambo wake. Akamira nevarikumugamuchidza mubairo wake.

Churu chakawakwa nemujuru, uye nedhaga. Chinoratidza kuti chakakura kwazvo zvinoratidza kuti mujuru uyu urikuramba uchingovaka panzvimbo iyi.

Mota muchini unoshandiswa kutakura vanhu vachibviswa kune imwe nzvimbo vachiyenda kune imwe. Muchina uyu muduku uye unopinda vanhu vanha. Ineruvara rupfumbu.

Maturusi anoshandiswa pamabasa. Mamwe ekuchekesa. Mamwe ekusungisa masimbi. Mamwe ekurovesa masimbi. Mamwe ekuchekesa matanda.

Varime vaviri vakagara vari kupfeka shangu. Varikusunga tambo uye vakapfeka masokisi. Vakagerwa zvakanaka kwazvo.

Huku dzakawanda dzino chengetwa pamusha neruvara rwemakwamba makwamba uye dziri muchirugu chadzakavharirwa kuitira kuti dzisabude.

Marokwe marefu ane mavara emakwamba makwamba akanaka kwazvo akapfekedzwa zvidhori kuti vatengi vaone.

Zvuma zvakanaka kwazvo zvemuhuro zvinoratidza kuti zvinopfekwa nevanhu vechikadzi uye zvine mavara ane sirivha negoridhe.

Shangu mbiri dzakavhurika dzineruvara rutema mukati zvekare mabhande matsvuku. Dzinopfekwa nguva dzekupisa zvichiratidza kuti munhu anenge achida kuwana zvake mhepo yakakwana.

Mafaira akawanda kwazvo anoshandiswa kurongedzera mapepa anenge anyorerwa nezvimwewo zvakakosha zvinenge zvichida kuchengetedzwa.

Vakomana vari munhandare vari kutamba bhora ramaoko vamwe vakamira mumwe ari kuvhariridza mumwe akasimudza maoko.

Ruvara rutsvuku rweyero nerwebhuruu rurikuratidza kuti mureza wenyika.

Gonye rine ruvara rwegirini riri pasi padyo namatombo.

Shangu ina dzakanaka kwazvo dzakavhurika, dzine ruvara rwuchena.

Gonye riri kukwira riri pamuti rine ruvara rwakanaka kwazvo, ruvara rwemakwamba makwamba.

Maruva akanaka kwazvo akadyarwa uye akaiswa muvhasi munodyarirwa maruva ane mashizha akasvibira anoratidza kuti ane hutano uye ari kuwana chikafu nemvura zvakakwana.

Shiri huru kwazvo inogara musango inonzi shuramurove inowanzo tsvaga nyoka uye inorarama nekudya nyoka idzi.

Munhurume arikusekerera akatarisa bhora. Akapfeka mbatya chena, akapfeka nguwani chena, uye anotamba bhora remaoko.

Banga guru kwazvo rineruvara rwesirivha ririkucheka domasi dzvuku rakakura kwazvo. Panechikadhi chekuchekera.

Vatambi vebhora vari munhandare vakapirana makotsi zvichiratidza kuti vaita nhau mukati menhandare. Vamwe vari kufamba vachienda uye mumarutivi mune vanhu varikuona zvavo.

Poto yakaboorwa maburimaburi inoshandiswa mukumiminira mvura mushure mokubika chikafu chakaita semupunga uye masipageti.

Vakomana vanotamba bhora vatanhatu vakamira vaviri vakakotama vakabata bhora vakapfeka shangu mumakumbo avo vose kusiya kwemumwe chete asina shangu.

Jenareta huru kwazvo rinoshandiswa kugadzira magetsi kuitira kuti mwenje uwanike, zvekare usumudze zvimwe zvinoda magetsi.

Maruva mapfupi akasvibira uye akanaka kwazvo akadyarirwa kunakisa nzvimbo iyi uye aneruvara rusviba anoratidza kuti ari kuwana mvura nekudya kwakakwana.

Vasikana vana vakamira vakatarisa rutivi rumwe chete. Vakapfeka nhumbi dzeruvara rutsvuku nerutema.

Mbatya dzezambiya dzakapfekedzwa pachidhori uye dzakasonwa chitirauzi nechihembe uyezve mavara epfumbu akanaka kwazvo.

Hove iri mugungwa. Iri kutamba ichi kwira nekudzika mumvura.

Ruoko rwakabata nharembozha diki inoratidza kuti yave yenguva dzekumashure uye yakanyorwa pamusoro pacho. Ine mavara machena uye iyo iri yeruvara rutema.

Mukadzi mutsvuku ane bvudzi dema ane mazino machena arikunyemwerera.

Musoro wemunhukadzi unebvudzi dema wakarukwa zvakanaka kwazvo zvinemitsara yakagonya ichienda kumashure uye pamusoro zvakaita chihata.

Munhu rume akarukwa zvakanaka musoro wake une bvudzi dema rakaiswa mutsara mukati macho. Uye ne ndebvu dzakanyatso gerwa dzikachekererwa padyo nemuromo.

Majongwe maviri akamira akapirana makotsi. Ane ruvara rutema uye nemusoro mutsvuku. Akakura kwazvo. Anochengetwa zvikuru sei mudzimba uye anozoshandiswa kuita muriwo.

Murume arikufamba mumugwagwa. Akapfeka tirauzi reruvara rusvipa rakanaka kwazvo uye hembe ine mavara akasiyana. Zvakare muruoko akabata nhava uye mumakumbo akapfekera bhutsu dzakavharika.

Munhurume akapfekera bhurukwa dema uye hembe chena kumusoro zvakare nengowani nhema. Zvinoratidza kuti ari kutamba mutambo uye ari kuzvisimbisa muviri wake kuitira kuzotamba mitambo yakasiyana siyana.

Sefa yekumiminisa mvura mushure mekubikwa kwechikafu chakaita semasipageti uye mupunga kuitira kubvisa mvura yekutanga.

Zvipunu zvakawanda kwazvo zvakakochekerwa pasimbi muchitoro. Zvinoratidza kuti zvichiri zvitsva uye zvine mapepa , zvakaiswa kuti vatengi vaone kutarisa.

Zvuma, mhete, madhikawuzi zvakashongedzwa zvakaturikwa kumadziro kuti vatengi vawone.

Murume akakotama akabata simbi kuri kuda kuchengetedza muviri wake kuti awane simba uye kuti ugare wakasimbawo.

Zviringazuva zvinopfekwa nevanhu vechirume mumaoko. Tubhegi twevanhu kadzi uye nezvuma.

Chigaro chakanaka kwazvo. Chakashongedzwa nemicheka ine mavara mavara mamwe matsvuku mamwe machena mamwe eyero. Chinogarwa nevachati vanenge vashongedzerwa vanenge vapinda musvitsa tsvene.

Shangu imwe chete yekurudyi rwerudyi inopfekwa nevanhukadzi uye ine ruvara rutsvuku.

Muti mupfupi unowanzodyarwa mumabindu unenge une mhiripiri uri kuratidza kuti une michero uyu wakabereka kwazvo uye une mashizha akasvibira zvinoratidza kuti uri kuwana mvura yakakwana.

Zvuma zvakawanda kwazvo zviri pamuviri pemunhu uye zvine ruvara rwegoridhe zvakasungirirwa mumusana.

Chuma chemuhuro chinopfekwa nevanhurume kana vanhukadzi chakanaka kwazvo. Chine ruvara rwesirivha uye kamucherechedzo kebanga kumberi.

Muti une mapazi mapazi akawanda kwazvo uye une mashizha egirinhi wakanyatsokufundira.

Hembe tsvuku iri pachimufananidzo rwekuti vanhu vaone. Muchimufananidzo chakapfekedzwa chuma muhuro macho.

Mudziyo wakanaka kwazvo wakaenzana unoshandiswa kurongedzerwa zvikafu zvinenge zvabikwa uye kuchengetera vanenge vasipo.

Unopa utano uye unodzivirira zvirwere zvakasiyana-siyana unezita rinonzi sipinachi. Unemashizha akasvibira kwazvo. Unoratidza kuti urikuwana kudya uye mvura zvakakwana.

Derere rakawanda kwazvo rakasvibira rinoratidza kuti rasvika uye riri kutengeswa rinoshandiswa pakuita usavi hwekudyisa sadza kana kudya zvaro rakadaro.

Michero yakawanda kwazvo inotengeswa pamusika. Inopa hutano uye inodzivirira kubva kuzvirwere. Inosanganisira mabhanana, makotapeya ,madomasi, ma popo, spinach uye nema carrots.

Tsangamidzi inoshandiswa pakubika tsvutugadzike, kurapa mudumbu uye nepakurunga muriwo.

Mabhanana ari mundiro akachekwa zvakanaka kwazvo kuita zvidimbu zvidiki. Zvekare madomasi mukati neforogo yekudyisa.

Midziyo inoshandiswa pamba inosanganisira badza rekusakurisa kana kutimba uye banga rekuchekesa muriwo nezvimwewo zvemumba yekubikira.

Mufananidzo weruvara rwebhuru ,ruchena ne svuku inowanzoiswa pamureza.

Mureza wakasimudzwa mudenga une mavara matatu. Anoti matsvuku, machena uye masviba, zvekare pakati pane nyenyedzi ine ruvara ruchena.

.. mbiri dzine tambo dzichena uye mavara machena neruvara rwedenga dzinopfekwa nevanhu vechirume zvikuru sei kana vachienda kumutambo.

Vatambi vebhora remaoko vari munhandare vakagadzirira kutamba mutambo wavo zvekare kunze kune vamwe vakamira vachida kukuza.

Shangu mbiri dzinopfekwa zvikuru sei nevanhurume dzine ruvara rutema uye dzakavharika kumberi nekumashure dzisina tambo.

Chuma chemuhuro chinoshandiswa kushongedza vanhu vechikadzi.